Seensille. Babbaxxiwo garinni seensillenke agadha lowo geeshsha danchate. Umonsa agadhe seensillensa agadhe biife haranno manna laeemma woyite lowo geeshsha hagiirsiisannoe.

bunu minenna sagalete mine sagale ite kae buna aga lowo geeshsha danchate konni daafira sagale ite ka'umaro buna aga lowo geeshsha baxeemma bunu lowo horo aannonke.

Maxaaffa. Maxaaffa addi addi daninni tsaanfoonniti maxaaffa heedhanno. Tenne maxaaffa nabbawatenni egennonke boowirsi'neemmo daafira maxaaffa nabbawa lowo geeshsha danchate. Maxaaffa nabbawa lowo geeshsha baxeemma.

Maxaaffa maxaaffate yineemmori addi addi garinni qixeessinoonniti maxaaffate Dani heeranno babbaxitinno maxaaffa nabbawatenni egenno afi'neemmo konnira dafira addi addi maxaaffa nabbawa lowo geeshsha danchate maxaaffa nabbawa lowo geeshsha baxisannoe

Maxaaffate yinannitti duuchu dani maxaaffa heedhanno babbaxino dani maxaaffa la'ne nabbawatenni lowo horaameeyye ikkineemmo konni daafira addi addi maxaaffa nabbawa lowo geeshsha baxissannoe.

Baadi xagga:-Baado xagga sammi yine horoonssira di hasiissanonke fayimate mine ha'ne layi'nummokinni baadi xaga horoonsi'neemmo woyite mannimanke aana gawajjo abitanonke konni daafira mannu baadi xaga sammi yee horoonsiranno woyite gudaate abitanno yee dadileemma

Safote latishsha. mitte base sae haranni laeemma woyiite mannu danchu garinni safote latishsha loosiranni nooha lae lowo geeshsha baxummansa. kunni daafira safote latishsha loosira lowo geeshsha danchate.

Hijaara. Hijaaraho yineemmohu duuchu dani hijaari heeranno. Mitu mitu hijaari gallannihu ikko addi addi looso loosi'nanni hijaari heeranno. Konni daafira biifino hijaari giddo gala lowo geeshsha halcheemma.

Muronna laalo. Muronna laalo horoonsiratenni lowo horo afi'neemmo. Konni daafira babbaxxiwowa gatenke muronna laalo biiffe fultinota lae lowo geeshsha hagiidhumma.

Sagale, sagale lowo horo uyittanonke daafira yanna yanna agarre sagale horonsira lowo geeshsha danchate ,taalitino sagale saga'latenni manimmanke biinfilu leellano koni daafira sagale horinsira lowo geeshsha baxeemma".

Supirimaariketete mirte babbaxxitinotta supirimaariketete haratenni haaro haaro daggano mirte hidhe horonsira lowo geeshsha danchate konni daafira supirimaarikete hare babbaxxitino mirte hidhe horonsira baxeemma".

Seesa, seesaho yineemmo woyte uduunenke ikko umonke hayishi'ne seense leellineemmo woyte lowo geeshsha biinfeemmo konni daafira uduunenke ikko umonke hayishine biinfilenke seensilenke agadha hasiisanonke

Muro, murote yineemmo woyte gatenkenni kayinsenna laalte fulittanno muro murote yineemmo konni daafira muro uyittanno horo lowote ,babbaxitino muro gatenkenni kayisira lowo geeshsha baxeemma".

Hara daa"attonna darama hare daa"ate haarore la"a lowo geeshsha baxeemma darama kayinni lowo geeshsha bushate qa"ensanni darame fule noo manna la"eemma woyte lowo geeshsha mararsannoe

Safote latishsha safote latishshaati yineemo woye addi addi garinni mannu safote latishsha babbaxxewo garinni loosire heeranno konni daafira safote latishsha loosire heeranno manna lowo geesshsha baxeemma

Hodhishsha:-adi adi dani hodhishsha horoonsire hara lowo geeshsha baxeemma korikaatuno seeda yanna horoonsi'ne ha'nanni doogo harancho yananni iillisha dandaanno daafira hodhishsha horoonsira lowo geeshsha baxeema

Muronna laaalo. muro duuchu dani laalo heedhanna intannikkitinna angannikkiti murote dani heeranno. konni daafira muro uuyiitannonke horo lowote. ane muro lowo geeshsha baxeemma.

Hayyonna bude hayyote yineemmo woyiite jajjabbu manni gamba yite coyiidhannota hayyote yineemmo tenne hayyo jajjabbu manni ofolle coyiiranna macciishsha liwo geeshsha baxeemma

Godo'le godo'le duuchu dani godo'le heedhanno. duucha yannara godo'le qaaqquullu godo'le baxxanno. godo'le lowo horo uuyiitannonke daafira godo'le godo'la lowo geeshsha baxisannoe.

poletika, poletiku duuchu danihu heeranno konni daafira marrummo basera baala polotika horonsira lowo geeshsha didanchate polotiku babbaddooshshe abbannoha lawannae lowo geeshsha yaadeemma.

Roso, rosu aannonke horo lowote. Konni daafira addi addi basera addi addi roso rosatenni lowo egenno afi'neemmo. Rose rose heeshshsonsa woyyeesse heeranno manba laeemma woyite lowo geeshsha hagiirsiisannoe.

Maashinubba, addi addi maashinubba horonsi'ne lowo coyibba loosi'neemmo inteemmo sagale ikko addi addi looso maashinubba horonsi'ne caabbichu wolqanni loosira dandiineemmo

Elekitroonikise Elekitroonikise babbaxxewo garinni caabbichu wolqa horonsi'ne loonsannita ikkitewo daafira mitu mitu manni horoonsiranna amaddensa gawajjo iillishshannoha lawannae dadilleemma.

Sicconna badooshshe, siccoho yineemmo woyiite mitte dagara uminsatanna ayiimmansa bade leellishanno siccunna siccu badooshshi heerannonsa konni daafira daga sicco horoonsidhe uminsata horoonsidhe heera lowo geya danchate.

Faashine, faashine duuchu danni faashine heedhano konni daafira yanna yannateni faashine baalla haare horonsirano manna laeemma woyte lowo geeshsha dibaxisanoe

Giwirinna giwirinnu babbaxewo garinni gatenke haanja muro kaayisi'ne hee'neemmo gara kulannonke konni daafira giwirinnu yannonke garinni haanja muro kayiisi'ne hee'ra danchate.

muro, murote yineemmo woyite duuchu daniti gatenkeenni loonseenna fultanno murooti muro uuyitannonke horo lowote ane muro kaayiisire heera lowo geeshsha baxisannoe. muro lowobhoro uuyitannonke.

Giwirinnu babbaxxeyo garinni gatenke loosi'ne hee'neemmota haanja muro assine loosi'nanni gara kulannonke konni daafira giwirinnu dancha owaante aanna lae lowo geeshsha hagiidhumma

Boohaarranni mereersha boohaarranni mereershsha danchu garinni injiinoha assine qixxeessinummoro mannu babbaxxitino basewiinni hare daye boohaaranno woyte ninkera eo eessannonke konni daafira boohaarshu base qixxeessa owo geeshsha danchate

Roso, roso rosa lowo geeshsha danchate. Roso rosatenni mannu umonsa woyyeesse heeranno. Konnira roso rose heeshshonsa woyyeesse heeranno manna laeemma woyite lowo geeshsha baxisannoe.

Giwirinna giwirinnu babbaxxewo garinni gatenke ikko saada ce'ne hee'neemmo gara kulannonke konni daafira giwirinnu yaanno garinni haanja muro loosi'ne heeratenni horaameeyye ikkineemmo gateenni giwirinnu kulanna loonsoonni laalo la'e lowo geesha baxumma

Minenna gallanni mine babbaxewo garinni galleemmo mini keeraanchonna coicha ikkinoha ikka noosi. gallanni mine biifisi'nannita lowo geeshsha baxeemma.

Umu dananicho umu dananicho yineemo woyite duuchu dani umu dananichi heeranno konni daafira meyati umose seedisiratenni egenannitinote labbaahuno hatto umosi haranisiratenni egenaminoho konni daafira meya beetto ikko labbaahu umonisa hayishire biifanno baxisanno

Odoo, odoo duucha basera saayiinsanna macciishineemmo. odoo macciishatenni haaro coye anfeemmo daafira odoo lowo geeshsha danchate. odoo macciishsha lowo geeshsha baxeemma.

seensille seensilleho yineemmowoyite babbaxxino garinni umonke seesiisira labbanno konni daafira umonsa agadhe seese fule haranno manna lowo geeshshs baxeemma seensillensa agadhannokki manna kayinni lowo geeshsha giwisannoe.

Daganna maate. dagate yineemmo mitte gibbara heedhannota dagate yineemmo. maate mitto mine mitteenni heedhannoti mite mite maate baxissanno. mite mite maate marre la'nanni woyiite lowo geeshsha giwissanno maate heedhanno.

Biifisa. biifisate ineemmo wote hee'neemmo qarqara danchu garinni fiire biifisira lowo geeshsha danchate. ane galanno mine ikko heeranno qarqara biifisirannokki manna lowo geeshsha giwisannoe.

Muronna laalo muronna laalote yineemmo woyiite intannitinna intannikkiti murote dani heeranno intanni laalooti yineemmoti muuze awukaato paappaayyu hattono burtukaane"o lawinori heeranno tenne laalo horonsira lowo geeshsha danchate

Hijaara hijaaru lowo geesha baxisannoho hijaaru aannonke horo lowote sa'e haranni biifino hijaari minaminoha la'e lowo geesha halchummanna baxumma

Seensille seensilleho yineemmo woyite baxxewo garinni seensillenke agadhate konni daafira seensillenke agadha lowo geesha danchate seensillensa agadhe haranno manna la'eemma woyite lowo geesha baxisanno'e

Sicconna badooshe mitte dagara ayiimmansanna mayiimmansa bade kulanno sicconna badooshshu konni daafira mitte dagara uminsata ayyimmansanna mayiimmansa bade kulannohu siccu hee'ra lowo geeshsha danchate.

Daganna maate dagate yineemmoti mittu qoxeessira heedhannota dagate yineemmo maate mito mito mine heedhanno amaynoote laeema weete lowo geeshsha giwisannoe

muro murote yineemmo wote babbaxino garinni gatenkeenni kayiinseenna laalte fultannota murote yineemmo murotewiinni afi'neemmo horo lowote ane muro loosire heeranno manna lowo geeshsha baxisannoe.

Ko"atte ko"atte uyitannonke horo lowote ko"atte horonsiratenni lekkankera iillitanno gawajjo gargadhineemmo konni daafira ko"atte horonsira lowo geeshsha baxisannoe ko"atte uyitannonke horo tenneeti yine kulle digundannite

Minninna dubbu saada mini saada uyitannonke horo lowote minni saadawiinni lowo horo afi'neemmo konnira minni saada garunni amaxinummoro lowo horo afi'neemmo

Faashine, faashine yinneemmo woyte duuchu danni faashine heedhano faashine mite dancha heedhano, mite busha heedhano, koni daafira daggu faashine baalla sammi yinne horonsira digaraho, koni daafira ane faashine duucha horonsira dibaxisanoe.

Egenshishsha ,egenshishsha babbaxitino basera rosu mine ikko loosu basera fushine haaruri heeriro gananni egenshiishati kone egenshishsha nabbawateni lowo horo afi'neemmo daafira egenshishsha nabbawa lowo geeshsha baxisanoe

Babbaxino danni uduunnicho adaiadi basera mini gido horoonsi'neemmo babaxino danni uduunnicho horoonssira lowo geeshsha baxeem

Maashinubba ,maashinubba addi addi danniti heedhano tene maashinubba babbaxino caabbichu wolqa horonsiratenni lowo looso loosirate kaa'littanonke koni daafira maashinubba hidhe horonsira lowo geeshsha baxisanoe.

Bunnanna sagalete mine tenne yannanni bununna sagalete mine fanne loosi'nummoro jawa horo afi'neemmo konni daafira bununna sagalete mini fa'ne loosiranno manni lowo geeshsha baxisannoe.

Agatto agattotete yineemmo woyte lamu dani agatto heedhanno dimbissannonna dimbissannokki agatto heedhanno konni daafira dimbissanno agatto batise aga lowo geeshsha didanchate konni daafira age dimbanno manna dibaxeemmo

Adawu agarano, adawu agarano babbaxino garinni keerenna ga'labbo agarittano adawu agarano keerenna ga'labbo danchu garinni owaante uyittana laeemma woyte lowo geeshsha baxumma".

sagale sagale saga'la hee'nemmo heeshshora lowo geeshsha hasiissannonke sagle wolqanna iibbille uyitannonke kunni daafira addia addi dani sagale saga'la danchate sagale saga'la lowo geeshsha baxeema

Hijaara hijaara duuchu garinni loonsoonnihu heeranno mito mito hijaara bolokeettetenni loonsoonnihuno heeranno hattono haqqunni lonsoonni hijaarino heeranno konni daafira bolokeetete loonsoonni hijaara roorse baxisanno"e